Bibiiri zeŋ la daŋkyini seɛ. Bɔtɔre biŋ la a biiiri nimitɔɔreŋ. A bie kaŋa su la kparoŋ ka o waa tevaare. Kaŋa meŋ su la kparoŋ ka o waa zeɛ. Pelee biŋ la a biiri nimitɔɔre.

Kyeeo! Biiri zeŋɛɛla yaga a bie kaŋa gbi la dumo. Kaŋa meŋ iri arɛɛ la o bas u kparoo. Dɔɔ zeŋ kɔge la a biiri a taa bompeɛlaa o nu poɔ. A biiri puoriŋ teere be la a be. A bie kŋaŋ su la kpare nuwogiri ka o e peɛlaa.

Noba yaga do te are la kyɛnse zuŋ. A kyɛnse zuŋ, soola do te pare la a poɔ. A dɔɔ kaŋa vɔɔle la zupili kyɛ zu kparoo koo waa sɔglaa, a kparoo kaŋa waa la tampɛloŋ kala. A kyɛnse zu waa la zeɛ, A tokoro poɔ kyᾱᾱnᾱᾱ la. A dɔɔ kaŋa zeŋ ŋmeɛrɛ la pimbie a ennɛ o poɔŋ.

Noba gyamaa be la a die poͻ. Ba mine su la kpare zeere ka ba mine meŋ vͻgele zupili zeere. Lͻԑ ata biŋ la a yiriŋ. Ba mine be la a lͻԑ puoriŋ, ka mine meŋ are a lͻԑ nimitͻͻreŋ. A dͻͻ kaŋa taa la kamera a zԑge koo do.

Noba yaga zeŋɛɛ la. Ba mine su la kpare nuwogiri sɔgelɔ. daga biŋee la o parɛɛ bone zu. Teere bebe, pɔgeba meŋ bebe a e gyamaa anyɛ noba lezare na. ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine a are. A dɔbɔ mine vɔgele la zupil peɛle, sɔgelɔ

Pɔgeba bata arɛɛ la a erɛ vaare. A vaare dɔgela kuri zu, ba puori kyaare la teere a pɔge kaŋa eŋla nɔɔteɛ ka a waa sɔgelɔ. A vaare ziiri mine taa la zeere aneŋ dɔre.

Noba yaga a arԑԑ la a zieŋ. Kaŋa deԑ bone pͻge o nyobogirii, kaŋa vͻgele la a zupiluu, kaŋa meŋ yuo la o noͻre. A kaŋa kparoŋ eԑԑ zeԑ, ka kaŋa meŋ tooroo nuuri bontooree kyԑ ka yiri meŋ are. A yiri zusoŋͻ e la sͻgelaa, ka a sori e ŋa mõͻ, mõͻ be la a sori poͻŋ.

Noba gyamaa arɛɛ la ak aba mine su kpare peɛle ka kaŋa su kpare wogi ka o yɔtɔ sɔgelɔ. Dɔɔ zɔŋ la moto ka baage be a nimitɔɔreŋ. A lɔɛ na`biŋ, kaŋa e la tevaare ka kaŋa e peɛlaa.

Noba zeŋe la, ka vaare biŋ ba nimitͻͻreŋ. A vaa kaŋa taa la zeere, ka kaŋa meŋ taa dõͻre. kyԑ a biiri bayi meŋ e la dͻbͻ ka kaŋa e pͻge. A pͻge kaŋa su la kparoo koo e zeԑ kyԑ e nuwogiri.

Noba bata mine arԑԑ la a zԑle kuruu. Kaŋa nu eŋԑԑ a nutoore na mine bonzeere ka kaŋ meŋ eŋ a nutoore bompeԑle. Kaŋa zupili taa la tevaare kala kyoo zie kaŋa eԑԑ pelaa ka waayԑ kaŋa meŋ gaŋ a teŋԑ poͻŋ. Die arԑԑ la a e pelaa kaa ziiri mine e dͻzͻŋ.

Noba yaga arԑԑ la, ka laare biŋ ba nimitͻͻreŋ, ka lͻre biŋ ba puoriŋ. Ka kaŋa a seԑ wagyԑ a pԑgele orͻba. A orͻba kaŋa eԑԑ zeԑ, ka kaŋa e sͻgelaa. A pͻge kaŋa seԑ la moŋkurisͻgelaa a su kparoŋ koo e tampԑloo kala.

Derri dire la vũũ. A die kaŋa kyanse e la zeԑ aneŋ pelaa. ka lͻԑ a be a be poͻ. Sori bebe ka boma a are a soriŋ kyԑ ka teere meŋ be a zie poͻŋ. A lͻԑ naŋ araa zie poͻ na baŋ taԑ lizare.